Do inji dirbugo agushi ko nanta biriji, inji maini danejum on do jodi hunde murdugo mai bo do vicci les.

Yonde saare be get ɓalejum be fulawaji ha yonde saare majum, mahol saare maini milik kolo on be jamɗeeji ha dau mai, kwano saare mai kuma boɗejum on.

Ɓuduje nai, Ɓe suka ɓe tati ɓeɗo ardotiri dilla ɓe ɗon fauni ɓorni Sala riga himɓe ɗiɗi, O'ɗo ɗo ɓorni limse dammu ɗum ɓedo faɗɗi faɗe kombos ɓeɗo dilla hasera lawol ɗon mota bos hakombi maɓɓe.

Ɗo, cocumber, chikilje. Chikilje ni ɓeɗo nyama ɗum, ɗo nafa sosai haa bandu, ɗo bedda vo'ungo sembe gite, ɗo vo’ina bandu, ɓeɗo waɗa nyebbam mai bo.

Leeso jamndi, ɗo leso ɓikkoi makaranta on ɓe chikai tawugo irin lesoji ɗo ha ci'e himɓe, se ha makaranta boding school.

"Mahol"benanta silim je roba tukalo be bolb hite ha sudu majum penti sudu mai be nanta.

Babal Kompiuta. huwowo kompiuta maini oɗo ɓorni Limse ɓaleje oɗo jogi Kompiuta majum. ko viyata Kompiuta ni ɓe ɗo janga nder ton, ɓe ɗo tura Gimiji ɓe ɗo Lara habaruji Kala kala, Ko fe’ata ha Lesdi Daiɗum nder Kompiuta.

Ɗo sare fijidde nda mota nder sare majum mahol sare majum danejum dammuɗum be jamɗe-jamɗe ɗon leggal mangal ha nder sare mai.

Nyebbamji wujugo mannga-mannga bee nanta perpetel bee nyebbamji hoore, ɗo nder "supermarket" ɗo jeeri feere nder "kwaali" feere nder kolvaaji maajum ɗo jeeri "siteb" nayi, babal maajum ni ɗon "taayis".

Ÿonde sare mari dammuɗe didi, ɗon baranda be dagali wala fulo ha baranda majum mahol sare mai wala flasta leggal mai do mari daudi.

Mufaddal ni urdi on, urdi belɗum je nyebbam, urdi ut worɓe ɓuri nafturgo be urdiɗo roɓe mai fu ɗo huti ndira amma asali urdi majum worɓe buri nafturgo be majum, kolba majum be nanta kwali mai ɗo dari.

Maholmaini juɗɗum danejum, be dammuɗe gilasji hadaw be hales, danejum penti maholmai be intalot be girin girin ha sera mai be nantafulawa ha hunduko dammugal nda gilas mangato.

Jamdi lirugo kare on ɗo, fulawaji ɗi ɗo awi ɗi nder bokiti fulawaji je tokkata bongoru, fulawa ɗoni layre gabbu ɓe yonata ɗum.

Hoto, gunki tati, manga be chakajo be petel maɓɓe, chakare maini, odo jogi baggu o do fiya be jungo mako, goto kuma do nangi leggal je be dari hado majom.

Fulawaji ɗo tari babal mahinga petel ɓalejum be danejum, ɗon intalok ha chaka majum, ɗon leɗɗeji ha ɓawo fulawaji mai, leɗɗe manga manga be motaji ɗuɗɗum, ɗon pol waya sola ha babal majum, be bukkaru ha kombi motaji mai.

Kofi yarugo ndiyam on ɗo, kofi glas ɗo vurta be jog majum, ɗo joɗi ha jungo goɗɗo, ɗon durowaji ruwan toka ha kombi kofi majum.

Leeso bodejum, leeso mango, leeso do himɓe ɗo wala ha dau majum on to ɓe lowi katifa. Sudu debbo pat a tawai don leeso, hore leeso majum be paune mai danejum on.

Pilet pilastik guda jego ɓe ɗo jogi ha jungo ɗon leppol boɗejum ha les majum be nanta baranda siminti ha tonton.

Kankana ta inga ɗou plate, koli ɗiɗi ɗo jogi, ɗon ɓikkon kankana majum ɗo takki kankana mai, fere bo ɗo do'i dou plate danejum mai.

Rigawol je robe gol jungol be do nyoti jungo mai ma juddum, be nanta paune majum kashi foldande har jippi les.

Lesoji, ɗo kafi ha babal jarendi, lesoji ɗo ni gotel ɓalejum ɓe ruwan toka, gotel kuma kofi brown on ɓe danejum ɓe yalo ɓe mili kolo. Ha hore leso ɗo ni ɗon jamdi ɗon fulawaji ha nder jamɗe ji majun ɓeɗo awi, ɓeɗo ati ɓe jamdi majun.

Fiyoɓe bol on ɓeɗo dari ɓe mauɓe ɓeɗo lowi limse blu himbe ɗiɗi nder maɓɓe be salla ɓalejum goto mai ɗo jogi bol ha sera mako goto bo ɗo borni limse ɓokko-ɓokko jungo riga mako majum orange on be paɗe mako boɗejum ɗon goɗɗo ma ɗo ha ɓaawo mako ɗo ɓorni limse danejum babal leddi maini brown on be nanta milik-milik.

Ɗo ɗeɗ suɗu on, ɗaw suɗu majum ni silim majum tu kolo on. Ɗon fanka ha nɗeɗ suɗu majum, ɓe nanta winɗo guɗa ɗiɗi. Suɗu mai ɗaiɗai wa ɗeɗa.

Babal fiyugo sunukas on, derkejo do dari oyidi o fiya, oɗo turi oɗo loyi salla balejum riga yelo, babal majum ɗon benciji mai ɓe ɗuddum haa der supot majum odo doloyi yadi balejum.

Asibiti on ɗo, asibiti may ni mannga be intanot, mahol may be tayis, be winndoji, be eesiji nder asibiti may. Ndaa leɗɗe kuma guda tati nder asibiti maajum. Asibiti ni babal ɓe nanngata nyawɓe on, ɗo hawri be saare haa nder may.

apple dyam jrtd0 gr be swit milicos be kakwa be nanta cimjin be jartdam viyetedum kok do korowal do jodi do pat nyamdu je vo’’inta bandu on musamman apple be ndiyam wala bana kanjum ha nder rayuwa bedo soradi pat haspa market on

Bagguji guda ɗiɗi ɗon leggal ɗo penti, bagguni ɓe ɗo naftira ɗum babal julde ko ɓangal ko inde, totton ɓe naftirta be baggu ɓe ɗo fiya.

Sare bodɗum nyibalo zamanu, irin sare majum ɓe wala watina ɗum silin dekin on, ɗon mahol hadou ba ofteya. Godɗo ɗo va'i ha dau mahol majum ɓorni ves jogi sallamuɗum, mahol majum ruwan kasa on be mili kolo be kofi burawun ɗon matakala hadau mahol sari mai, windoji mai gilasji mai Silaizi'on.

Ɗo sare dow be les on timmitinaka, ɓe mahi sare majum wala penti kwano sare majum kwano zin on ɓalejum be jamɗe jamɗe payif ha mahol sare mai.

Bingel debbo ɗon borni siket boɗejom, ɗo suddi himar bulu be danejom, don ɓingel petel ha kombi mako ɗo ɓorni ves haɓɓi adiko, o ɗo dari kombi bokiti, ɗon korwal ha yeso mako, ɗon mahol babal mai ɗo puppusi.

Derekejor ɗo borni limse danejum ndande riga mako mai be bulu salla balejum odoloyi kambas o do der filin bol odo fija be roba ha les kosɗe mako.

Banau juddum manga je remugo gene, ɓe ɗo sigi ɗum ha dow gene majum, gene maini fuddi yorugo wakkere bo keccum on.

Worɓe chembiɗɗe guda ɗiɗi ɓeɗo fiya bol ha nder bulbuldi. Bol ardoti e'yeso ɓe ɓamti kosɗe maɓɓe ɗiɗi pad do fottidiri. Goto ɗo ɓorni limse danejum be zane bulu, goto bo ɗo ɓorni limse ɓalejum be zane majum yelo.

Apul, grin be boɗejum, ɗo nder kondo. Apul dei dum ɓiɓɓe leɗɗe on, je himɓe nƴamata nafa ɓe ha ɓandu. min wala awa ɗum ha leddi amin, sai ha leddi, lesdi pewɗum mari haje totton fuɗata.

Kowoye on ɗo kowe mai ɓeɗo yona ɗum malam buɗe littafi ɗo fira bana fara, malam budɗ littafi ni ɗo mari pippige ɗo fira va’a ɗau, ɗo waɗa sudu bo.

Film bol on ɗo, goɗɗo ɗo dari ha nder majum ɓalejo o ɗo ɓorni limse bulu, oɗo jogi ɓoggol ha jungo mako, ɗon leppol ɗo haɓɓi juɗe mako gotel bo ɗo dari.

Mahol jillidinga blok boɗejum be nanta danejum ɗon leɗɗe ɗuɗɗum ha babal mai ɗon geni ha lesdi fere yori fere kecchum.

Haɗo ni restorans on restorans ɗo manga don fulaawaji nder restorans mai guda ɗiɗi koromje restorans mai ni ɓoɗejum ɓe benchiji majum ash wodi ɓobs ji ha chaka sudu restorans majum be daroɗe.

Ɗo mota juɗɗum on. Mota juɗɗum ni be ɗo nasta ɗum hala yahugo jahangal wuro ɗaiɗum. Himbe ɗo hebbini ha sira mota majum. Habe waɗobe talla pat. Mota maini ɗo hosa himbe vagare.

Inji manga on. Jamɗeji majum kala-kala ɗon taya-taya girin on be nanta ɓalejum.

Debbo ɗo dari fauni ɓorni gele, oɗo nangi gele mako mai danejum jungo mako be lalle ɓalejum. Be nanta jobeji ha hondu mako ɗiɗi pat, oɗo lowi wor woro be nanta Sarka ha jungo mako.

Geni juɗɗum do nandi ganyen cha’i dow hosere gene maini do taggi be ɗaɗi mai pat hosere maini don green green boddejum bodejum don hoto hunde bodejum hasera mai.

Fulawa ɓe ɗo awa ɗum ha hunkugo suudu, ɓe ɗo jera ɗum ɗo voɗina saare masin, ko nder asibitiji ɓe ɗo awa fulawa, ɓe ɗo shirya ɗum fere ha dow durowa ha suudu.

Ɗo sarka be warworo je rowɓe ɗo joɗi ha dow kapet ɓalejum rowɓe on lowata sarka ɗo be warworo majum ɓe faunira be mai.

Himbe dambe on ɗo nder babal waɗugo dambe majum ɓe ɗo foto tiri koste maɓɓe himɓe fere bo ɗo babal gefe do lara ɓe.

Ngirga on ɓodejum ɗo dilla ha dou leppol danejum, gilɗi ɗo ni vi'eteɗum katota, gilɗe ɗoni ɗo nafai ɓandu goɗɗo ɗon nya nya masiin.

Rice and stew marori be hako be kusel be nanta salat be koi, nyamdu ɗo ni ɓe ɓuri nyamugo ɗum yende jumɓare, ko ha inde, ko ha ɓangal, ko ha julde.

cikilje on ɗo cikilje maini gotel manga ɗo joɗi do haire ɗelkititta baleda, nai kuma hore majum ɓandu mai ɗo sudi.

Hore ɗeɓɓo. Ɗo luwi hifnere gasa. Ɗo balvin. Oɗo waɗi mekop ha yeso mako. Oɗo lowi yeri ɗanejum, ni’e mako ɗo mari siriirɗe, oɗo ɓorni riga ɓoɗejum.

Baskoje nder nanta plet boɗeejum, be kwaali ɗo vindi... be nanta kwaali fere ɗo vindi taati-tawzan, ha kwali mai ɓaleejum, be lemun sami be nanta kaabeji, be piya ɗo jeri ha babal sorrugo. Fere nder buhu, fere nder pletji.

Do toggore juddum debbo do borni toggore ɗoni be ciki bornugo dum haba babal bangal hababal pansa ko hado urdum. Debbo maini ɗo dari hakonbi mota danejum bana amaryajo.

Boju danejum be balejum be do rongini hado leddi, babal maini don mahol kiddum han babal majum. Bedo jodi goto do titi mahol mai goto do titi lawol.

Koliji tati do fauni zobeji, kotoi be zobe muɗum hondu gotel ni kanjum zobe ɗiɗi mari, be nanta peɗeli danejum, gotelbo peɗeli mai ɓalejum on.

Sitafileza on ɗo, ɓeɗo hutinira ɗum ha firish, ha tibi, be ɗo naftira be majum haa kala hunde dasata hite pat to ɓe joni be sitafileza hunde majum foɗata hite boɗɗom.

Debboojo ɗo fawni ɓorni kare iri gotel, booro maako, limse maako pat iri gotel be nanta laabule suudu maajum. Sey ni laabule may ɗo mari oorec ɓoggi ɓoggi seɗɗa, haa nder may be kolooba mari ndiyam oorec haa nder may. O ɗo loowi sarka ,agoogo ,warwaro ,o ɗo dari ni ba hoosowo hooto.

Ɗo dammugal sudu on, dammugal sudu mai ni guda ɗiɗi on, nastorde sudu majum ɗon dammugal hedi nder sudu mai benanta tais bongoru mai, penti sudu mai bulu on, ɗon bob ɗo kunni hander sudu majum.

Debbo ɗo dari nangi hore maako. O ɗo mooɓi gaasa maako, gasa maajum je a tacimen boɗeejum be bananta ɓaleejum. Jungo maako ɗo be lalle boɗeejum, be zobe maako, be agogo maako.

Koronje on ɗe ɗuɗɗe ha babal sorugo mai, ɗe ɗo shirii kashi kashi, nda ɗo set majum braun on be mili kolo be ash, ɗe ɗo jeri ha babal sorugo mai.

Yeri roɓe on ɗo, yerini hunde roɓe lowata ha noppi maɓɓe on, noppi ɗiɗi on ɗo, be hunde jungo majum, ɗon der soso mai yeri maini ɗo der sare majum sare mai bo danejum.

Ɗo bok je chaji on bok do nin do mara batir ha nder majum guda ɗiɗi ɗo naftira be hite lantarki to ɗon hite wakkati mai watta chaji to ɓe hosi hite seibe kunna ɗum haska saare ko shago.

Ɗo babal yimugo socal midiya sipikaaji, kala ko ɓe hutinirta haa wakkere bambu ɗo gabadaya, ɗo haa babal ɗo, ɓe warata ,ɓe jooɗa ,be yima ɓe yimda.

Deftere on be nanta hoto goɗɗo ɗo wubbidiri jungo muɗum, ɗo ɓorni limse ɓalejum, ɗo joɗi. Jungo goɗɗo ɗo jogi deftere majum, wakkere gotel kuma ɗo maɓɓiti ɗereji.

Pilet be nanta marori jolof, be salat, be tumatir, be kokumba, be perpesu ha sera majun. Pilet mai daneejum, ɗon chokali ha nder mai.

Iyaatel gene ɗo ha leddi, ɗon ka’e manga gotel be nanta petel ha yeso manga mai, ɗon mahol juɗɗum ha sera geneji mai, mahol maini penti mai danejon be bulu ha les mai ɗon burɗe burɗe bo ɗon jamdiji, ɗon leggal ha yeeso pol waya be nanta sayin bot, ha dau mahol mai bo ɗon chuuɗiji.

Nder sudu on, hore ɓingel ɗo mori manga manga morɗi mai bo hiiɗi, tu sitep on gasa bingel mai ɗo ɓalwi hore mako bo danejum laral mai.

Ɓiɓɓe makaranta ɓe jego ɓe ɗo wali ɗaw leso maɓɓe wor'ɓɓe on ɓe pat maɓɓe kala wakkere leso pat step tati on gotel ha les, Ha caka, Hadau. Mowoni hadau ɗo ɗo volina moles ɓe ɗiɗo maibo ɓe ɗo ɗana.

Ɗo injiji kashi tati on, ɗi patdi boɓeji be tayaji ha bandu mai. Injiji maini je remugo on, gotel bo je ɓoftugo bola, gotel bo je wasugo ngaska on. Babal be segidini ɗon gene green totton, ɗon naa'nge ɗon leɗɗe ɗuɗɗum bo hedi ɓawo.

lnji , ɓarazugo butali on ,inji maini ɓe taya, kuma girin on, himɓe tati ɗo dari ha kombi mai, goto do borni riga danejuum salla balejuum, oɗo jogi jungoji mai, den leggal ha babal mai beɗo ve’iti buhu butaliji mai, dou buhu majuum.

Nyebbe nder lare majum ɗo jodi nder roɓa bodejum ɗe ɗudɗe ɗon tasaji guda didi ha kombi roɓa bodejun be nyebbe mai gotel taso mai siliva bokati ɗo kombi mai gotel kuma pilastes on ɗon kapet ha les mai.

Sudu juɗɗum on ɗo be tais be nanta Silin, P. O. P. danejum be katifa ha sudu majum ɗo ɗakki windo guda ɗiɗi nder sudu mai be korowal jamdi be dammugal goɗɗo ɗo joɗi ha hunduko dammugal majum be kwali danejum.

Himɓe worɓe, dereke en, dotti en, ɓe ɗo mofti ha nder julurde ɓe ɗo ɓamti horeji maɓɓe nana ko imamjo volwata dow diina islama.

Ɗo shago sorrugo nyebbam wujugo, ɓe ɗo viya ɗum Supa maket, ɗo nyebbam wujugo'on ɓe sorrata be urdiji be nanta makilinji ha nder Supa maket mai.

Hoore ɓingel debbo. Ɗo moori kalaba manga-manga, gaasa mai ni balejum kurum. Oɗo jooɗi nder shago morɗi maajum.

Filin bol on ɗo babal spot, sukaɓɓe manga be pamaro ɓeɗo taski dari ɓeɗo lowi limse fiyugo bol ɓalejum be orante be kambas ɓalejum goto mai ɗo faɗɗi be sos orant goto kuma faɗɗai paɗe ɗo sappi hondu maɓɓe ɗon ci’e blu ha bawo maɓɓe.

Lekki maleeriya antimita, kaali maajum ɗo jooɗi, lekki may bo, ɗo dow kaali maajum reeta, ɗon lekki feere haa sera, leeda maajum ɗo vangi, ɓe ɗo yara lekki on ni to zazzaɓi nangi goɗɗo mawɗo ko ɓinngel.

Ɗo lemse gainako'en on gainako bo der fulɓe ko be nufata be gainako duroɓe na’i hamme ɓornata iril limse do be do durirai be mai jotta kam himbe wuroma nasti do borna.

Stadion babal fiyugo bol manga. Ɓikkoi ɗo fija bol ha nder stadion majum. Girin stadion mai. Stadion ni babal fiyugo bol ko doggudu on.

Korowal tu sita ruwan kasa on be nanta katako. Hoore koruwal mai goldin be les majum wala filoji dow koruwal mai, ɗon kwano haa ɓawo koruwal majum, ɗon hunde feere danejum.

Sarka on be nanta yeri noppi ɗiɗi. Sarka majon bo je hebbinta dañde be ɗereji sare mai danejum yeri mai ni noppi nano be nyamo on.

Ɗo tummude on ɗo jeri. tummude ni ɓe ɗo lowa kosam ha ɗer may ɓeɗo lota marori be majum ɓeɗo seɗa kurori nder mai.

Kwakan manja ɗuɗdum dow plate, ɓeɗo ɓolti guda tati ko luttibo ɗo jooɗi dow plate silva dow tais.

Sukajo do borni riga mako be salla mako be nanta kombos mako riga mako jude juddum oro vaki voro odo dilla hasira lawol roviki jungo mako.